Salin gbiri bi. nye ban bɛ salin bɔɣilini ka ku niŋ. nim mohi ngbira. ka. alihi. luɣlikam ka na chim. n-kuli yam luɣili kam. mŋana. zanza dini. n ti pahi ko bɛri tab kpa sabila.

Duu m boŋɔ din dihi nachiinsi kaa bindoo ʒeya ka pili zaɣa piɛli di difɛya viɛla ŋɔ n kuli pa dizuɣu n ti pahi duu maa zaaha dihi la nachiinsi ka di kala kom ŋɔ kuli nyɛ zaɣi piɛla n ti tabili bɔlifu nim ŋɔ

Paɣa n nyɛ ŋun ziri daguli ŋɔ n chana , ka brashi nim be tahi pɔŋni onin gbinkom nyala zaɣ' sabinli, ka onuuni ka pɛɣu beni ka polistanim be dipuuni. din nyɛ zaɣi sabila ka tihi be o nyaaŋa

Nachimba n-nyɛ ban zaya n-ŋmɛri timpana ka so mi be bɛ ni ka ŋmɛri dawule ka shɛba mi beni duɣiri kom bɛ nyaaŋga.

Paɣa mini o bihi ayi n kul' nin suhupiɛlli bi kuli bela paɣibu paɣibu ni ka paɣa maa nye min nyin gbuni gbaŋ nyɛ zaɣ'tankpaɣu ka o zabiri ku ŋyɛ zaɣ' sabinli ka di kpila ŋɔ nii mori n ku pili zaya n ti tabili mori din nyɛ vakahili n ku gili ba

Kambɔŋ' paɣisaribihi n-nyɛ ban ʒiri pina bɛ yɛla nyingɔriti ka so chinchina bɛ nyɔɣiri tariga ka piri namdanima shɛba piri zaɣ' dɔzim ka shɛba mi piri zaɣ' sabila ka loorinima ayi nyɛ din chana

Teiku kom n nyɛ din kuli doya na ŋɔ ka paɣa mini o yidana n ti tabili bi' n zaya ka do' so mii zaya ka gbubi anfooni n ŋmaari ba sola jinjam sabinli ka America filaakinima bɛ shitimanima puuni n zaya

Asanzalnima n chaŋ bihi ni be shɛli polo sheei ka asanzalnima maa niŋ la nagban pɔbrisi bihi ŋɔ kuli bɛla diɛma ni ka tanzehi kuli lo n giliba

Puuni m-bala ka zahama ni nimdinama ka bɛ zaŋ n-niŋ gbaŋ bihi ŋɔ ka takawiya din nyɛ zaɣ'dozim n-yirigi pili pili ba daa maa ni.

Bi'puɣinbila n-nyɛ ŋun Ʒiya ka gbubi matarika o nu'dirigu m-mali wurim di tampima ka yɛ sitir'piɛlli ka sitir'Ʒeɣu nyɛ din bɛ gbunni ka mba so nyɛ Ʒe o nyaaŋa ka o nyingbuni kom n-nyɛ zaɣ'sabinli

Bi'dibisi mini bi'puɣinsi n-kuli nyɛ ban niŋ suhupiɛlli zaya ka ti'kuma mini mɔri kuli pen pe n-gili ba shɛba piri namdanima shɛba mii be piri namdanima.

paɣa sari bila n kuli nyɛ ŋun ʒia ka kuli bahi lari ka nyina kuli ne paratete kaa o ningbun gnaŋ ŋɔ nyɛla zaɣi ʒeɣu ka zabiri ŋɔ nyɛ zaɣi sabinli ka binwala kuli nyɛ din do o nyaaga alaafee nim beni kodu nima n ti pahi leemu nima n ti pahi kaaroti nima ni kamantoonsi

Kom n-ku dɔya ka naan yi me daadam din nyɛ yaɣiri la n-tam di zuɣu ka bɛ gbibi bam n-zaŋ kpa bɛ noya piɛbira ka bɛ niŋgbuŋgbaŋ maa nyɛ gbansabila ka tihi ku pe n-gili ba.

Nachimba n-kuli nyɛ bam be ko' biɛɣu ŋɔ puuni ka gbibi piɛri m-mali n-niŋdi ko' biɛɣu maa ni ka nachimba ayi mi zaya ka to takayua ka yino ye liiga piɛlli ka o niŋgbuŋkom nyɛ zaɣ' sabilinli ka tihi ni mɔri ku pe n-gili ba.

Silimiin doo nti tabili paɣiba ata n-nyɛ ban ʒi kuɣisi zuɣu ka binwala kamani naanzuhi ka di ku be piɛri puuni hmm ka bɛ gbibi li zaŋ subihi ŋmahiri li ka tihi ku pe n-gili ba ka di vari nyɛ vakahili.

paɣasara ayi n nye ban ku di nachiinsi n kuli ye bin' din nye ningo goriti zaɣ' dozim maala kuli wari la waa ŋɔ ni nyi nyambo ka taɣa ka yiya zaya ka yaɣ'a pili pili

saim bɔɣali ni m bɔŋɔ doo n nyɛ ŋun tam kun kuni zuɣu ka lihiri ban gburi salima ŋɔ dɔbi mi n nyɛ ban zoogi bɛ ni do so ŋun tamya maa yɛla sutiri piɛli ka nyee ka o gbaŋ nyɛ gbaŋ sabinli

Nachimbihi n-nyɛ ban ʒi dala gbini. Timpana dari ŋɔ ka ŋun ʒia ŋɔ mali chɛri di zuɣu ka ŋum pa o zuɣu maa mi gbibi dawule ni kur' sabila. Bɛ niŋgbuŋkom nyɛla zaɣ' sabila ka bɛ gɔbi chinchini piɛla.

Gbanpiɛla n nye ban kuli n yɛm luɣuli kam chana shɛbi zaŋla bi nuhi tabi bi nyɔrini ka shɛbi mi zaŋ bi nuhi tabi bɛ puli ka bɛ zaa gbana kuli nyela gbanpiɛla ka shɛbi zabiri nye zaɣsabinli ka zaɣpiɛla gabi di ni.

Nachimbili so nyɛ ŋuni ʒiya ka piri namda ʒieɣu ka o ningbuni kom nyɛ zaɣ'sabinli ka pili zupil'piɛlli ni zaɣ'sabinli gabi di puuni ka liiga shɛli o yɛn niŋ gbunni gɔɣili maa nyɛla zaɣ'dozim ka o zaŋ gɔɣili zaɣ'dozim pa o bɔɣi ka kolibanima ʒi baɣi o ka baaje ʒieɣu ka o lahi tom gbuba.

paɣasara nyɛ bin dee ʒii luɣili kam ni ŋmambuɣi bihi ka kuli bahiri la lari ka naan zaŋ nyingo kori shɛŋa din nyɛ zaɣa ʒehi n zaŋ ye bɛ nyingoya ni ka zaŋ shɛŋa piri bɛ bɔɣuni ka zaŋ shɛŋa zaŋ pili bɛ zuɣuri ni bɛ puya

Nachimbi n nyɛ ban chana, ka zaŋ ana shaara bɛn yara, nan gban pɔbrisi n pɔbi bɛ nɔli ka piri a nasara nuche bin yara, n tom n zaŋ anashaara sitiri piɛla ŋɔ n-taɣi bɛ maŋa, tihi nyɛ din beni n ti pahi a na shaara duu gba n zɛya n baɣiba ŋɔ

Silimin' tiŋa m-bɔŋɔ ka kul' karili nyɛ din kuli dɔya waa na ŋɔ ka yiya kuli yam luɣuli kam zaa ha ni pala zɔnzo n-gili luɣuli kam zaa ha ni tihi ni mɔri n-kuli beni

Du'shɛli din m-be nachiinsi n-nyɛ din m-bɔŋɔ ka kuɣu din kuli di nachiinsi viɛnyɛla ka zaya n ti pahi dufɛ'bihi ni duu maa puuni kom nyɛla zaɣ'piɛlli ka takoro n-yɛ din ve ka tihi n-pɛngilli di nyaaŋa maa

Paɣaba anahi n-nyɛ ban kuli n-zaya niriba ata nyɛla ban ʒe daguli ka yino toondana maa nyɛ ŋun kpabi bia ka o ni ti so nuu ŋɔ nyɛ nyaaŋa ŋɔ nyaɣi baagi ka bii sa mii bɛ nyaaŋa ka ʒiri moongu

Silimiim paɣa n-nyɛ ŋun ʒia ka niŋ suhupiɛlli ni bidibibihi ban nyɛ gbansabila ŋɔ bidibibila so ka o gbaagi ka o gbibi baaji o nuu ni ka lara o niŋguŋkom nyɛla zaɣ' sabilinli.

Kamonaa n-nyɛ ŋun ʒiya ka nachimba mini paɣisara ni niŋkura pe n-ɡili o o nuzaa zuɣu paɣa n-ʒiya ka bɔbi bɔb' piɛlli kamonaa ŋɔ ŋun nyɛla ŋun ɡɔbi chinchini ka takayua zaɣ' ʒee yiriɡi pili ba ka o nachintɛri bansi la nyɛ zaɣ' dɔzim

paɣa n kuli laɣim bihi ʒili ka niŋ bibdira ŋɔ yɛm luɣili kam bi puɣinsi mini bipuɣinsi n kuli be dini ka bɛ kuli nyɛla bɛ bela dibu ni ka kuli lara puuni bindirigu maa nyɛla shikaafa din nyɛ zaɣa piɛli

paɣaba anahi nyɛ ban chana ka yino gbubi takawia o nuuni ka bi Kpabi bihi ka ʒiri ʒiya ka ti ni mori che giliba

Shikuru duu n boŋɔ ka karimba ŋun nyɛ nachimbili bohari bia bohagu ka o wuhi o nuu ka labisiri li tira ka bia so mii ʒiya ka o ningbini gnaŋ nyɛ zaɣ sabinli

salim gbiri ba n lan bɔŋɔ ka tihi n kuli zo n giliba nim mɔri mɔkuma n ti pahi ko biɛri ka bɛ zaŋ mashini salima maa mashini shɛli lan zali ka nachimba ŋɔ n kuli ʒe di gbuni n niŋ nin mɔhi

Ninkura ni paɣa kpamba ni do'kpamba ni bihi n-nyɛ ban laɣim ʒii ŋɔ ni ka tihi ni mɔri pen gili ba ka bɛ tom be piri namdanima ka yino nyɛ ŋun ʒeya ka ye liiga dozim ŋɔ ka so chinchini.

Silimiin tiŋ' m-bala ka ʒaamani doo a lahi ʒen ʒeya n-ti pahi tihi din'vari nyɛ vakahili la kuli pe n-gili pala loorinima n-nyɛ ban tam pala ŋɔ zuɣu.

Paɣa saribli ŋun kuli nya ŋun dihi nachiinsi ŋuni nyɛ ŋun zaya n tabili silimiin paɣa ni si limin doo ni sili miinsi kaa paɣa ŋɔ ningbun gbaŋ nyɛla zaɣa tankpaɣu ka silimin paɣa ŋɔ mi ningbun gbaŋ nyɛ zaɣi ʒeɣu

Silimiin'paɣa mini o yidana nti pahi bi'dibbil n nyɛ bIn ʒeya ka bi'dibbila ŋɔ nyɛ ŋun gbubi beebii ka namba nima nye din ze n baɣi ba Nambanima maa n nyɛ ndaam, ayi, ata, sahi, anu, ayobu, ayopɔin anii awɔi.

Bidibisi n-nyɛ ban ŋmɛri bolli paaki puuni. bidibibil' so ŋun miri bolli maa nyɛla ŋun so jinjam ŋma' bil' piɛlli ka piri namda muna ka tihi pe n-gili bɛ bolli paaki maa ka shikuridu' kurili za m-baɣi paaki maa.

Daabihi n nyɛ ban be binwala daani paɣisaribil maa nyɛla ŋun kohiri alafee, kamantoonsi moongu leemu n ti tabili paya. nikodu nima

shikuru bihi ban nyɛ bidibisi ni bi'puɣisi n nyɛ ban ze shikuru gbuni ka bɛ mini silimiingi zaya ka o niŋgbun kom nyɛ zaɣ'ʒeɣu ka bi bi'dibli so n nyɛ ŋun zaŋ o nuu n gɔli o nyingoli.

Ninkurugu n nyɛ ŋun ʒiya ka gbubi sua o nudirigu ka gbubi waagashe ka di nyɛ zaɣ' piɛlli o nuzaa o ŋmaharila waagashe ŋo o yɛla situri shɛli din nyɛ zaɣ' chichɛra ka ʒi kuɣu zuɣu ka gbanbili ʒɛya ka waagashe chindili pa dizuɣu

Kabɔn paɣiba. n nyɛ ban wari suhi piɛli waa. ka bi nyɛ ban zaŋ. nyingo kukoliti n yɛ bi nyingoyani. nyingo kukoliti maa nyɛla zaɣ' dɔzim ni zaŋ bansi n niŋ bi napɔnani ka piri namda sabila.

Ninkura ku nye bin' diri suhu piɛlli ka ku nya yino ŋun yihi tabili bolli ka kpa ninkpara sabila ka bi zaa so jinjam sabila ka tihi din vari nye vakahili la ku pe giliba.

Kom n doya ka ŋariŋ dibayi lɔha din ni kulipalinima niriba bela ŋariŋ yinga ni piɛɣu ka kulipalinima ata be ŋariŋ yinga ni ka piɛɣu gba beni ka tihi pe n gili kom maa

Silimiintiŋ din kuli dihi naɣi chinsi ka di nyɛla tihi n ti tabili yiya din kom kuli nyɛ zaɣi pɛla ni di taha, din taha kuli nyɛ zaɣi ʒɛhi n kuli yam luɣili kam ka mɔri din nyɛ vakahili gba kuli yam luɣili kam.

Paɣisaribila n-nyɛ ŋun za duu puuni ka o gbaŋ nyɛ zaɣ' ʒiɛɣu ka o zabiri nyɛ zaɣ' sabila ka o kpa ninkpar' piɛlli ka kuli bahila lari ŋɔ ka o nuchee baŋa ka o zaŋ ga o nuu ŋɔ ni ŋɔ.

Bipuɣinsi mini bidibisi nyɛ ban diɛmdi kali diɛma ka bɛ niŋgbuŋkom nyɛla zaɣ' dozim ka shɛba mi niŋgbuŋkom nyɛ zaɣ' sabila ka bɛ naan yi zaŋ bimpiɛla m-bɔmbo bɛ maŋa.

Bi' dibisi ayɔbu n-nyɛ ban diɛmda bihi ata n-nyɛ ban be diɛma dari ŋɔ puuni ka bihi ata nyɛ daarili ka kuli be lari ni.

Saɣiri n-nyɛ din doya ŋɔ dari bɛ dinni taabo dari n-ti pahi niɣilimbuɣim kaabulinima zaɣ'waɣila la ka di kan kan doya ni baaji Ʒehi n-ti pahi tihi din vari nyɛ zaɣ'vakahili Ʒe di nyaaŋa

Dibbu duu m bɔŋɔ bia mini o ba dira bia ŋɔ n nyɛ ŋuni pii bindirigu niŋdi o ba noli ni o ba ŋuni deei bindirigu ŋɔ ni suhupiɛlli o ba maa ninvuɣ'gban nyɛla zaɣ'sabinli ka kpa ninkpari sabinli ka ye liiga chichɛra chichɛra.

Paɣasara mini nachimba n-laɣim di diɛmdi suhupiɛlli diɛma be zaa mii yela be kali nɛma be mii be piri namdanima ka gbubi kpahi be nuu ni ka tihi din vari nyɛ zaɣ'vakahili la pe n-gili ba.

Daa bihi n. nyɛ banzi bidaguya gbuni shabi kohiri la kpaɣila kashabi kohiri naanzua m ma sɔ n nyɛ ŋun Kpabi bii n zayaŋɔ bii maa ningbun, kom nyɛla zaɣi sabinli ka ti kuma zɛ daa maa puuni.

Zahima daabihi n-nyɛ ban ʒiya ka zahim maa be dalibil' buluu ni ka dalibil' shɛŋa nyɛ zaɣ' kara ka shɛŋa nyɛ zaɣ' bihi ka m-ma so nyɛ ŋun ye liiga dɔzim ka o ningbun' gbaŋ nyɛ zaɣ' sabinli

Bipuɣimbila n-zaya ŋɔ o yɛla sutur' piɛlli ka piri namda dɔzim ka nyaɣi dala ka bidibihi ni bipuɣinsi ka bɛ za o nyaaŋa

silimiin doo mini o bidibga n nyɛ ban diɛmda ka silimiin doo ŋɔ nyɛ ŋun kpa ninkpari sabinli bidib'bil ŋɔ ka o wuhiri diɛma maa ni nyɛ sheli diɛma binyera maa sheŋa n doya la sheŋa nyɛ apil nima ka sheŋa nye painapil nima sheŋa kodu

Daabihi n nyɛ bin kuli yɛm daa puuni chana ka daabi so ŋun yɛ guɣili shɛli din nyɛ zaɣ' dozim ka pili zipiligu din nyɛ zaɣ 'dozim ka tahali tam di zuɣu ka o zaŋ situri sabinli n lo girigi o shee

Shikuru duu ni ka shikuru bihi mini bɛ karimba wun nyɛ paɣa o ziya ka bɛ kuli bɛla suhi piɛlli ŋɔ ni ka o mii ningbaŋ shikuru ma ŋɔ ningbaŋ nyɛla zaɣ'zeihahi ka nachimbihi mii be duunoli ni

Loori nima ayi n-nye din niŋ gamu ka sheil nyela zaɣ' zee ka sheil nye zaɣ' pelli ka nashaara duwaɣala din nye tambu tambu la nzei dinyaanga ka naai che na chimda n nye bin zeyaŋo ŋun lihiri maa gbibla nangban pobrigu zaɣ' pelli kasi jinjam pelli.

Daa bihi ban ʒe binwɔla shee m-bala binwɔla maa ni nyɛ shɛŋa m-bɔŋɔ alaafee beni mongu leemu ni kɔdu n-ti pahi gonda.

Kanbɔn paɣasara ayi n nyɛ ban wari kali waa, bɛ mi pirila nuche bansi ni che kpalisi ka ye nyiŋgo kolisi din nyɛ zaɣi dozim ka nachimbili nyɛ ŋun ʒɛ nyaaŋ n mŋaariba fɔtonima

Bipuɣibila nyɛ ŋuni wari suhupiɛlli waa o nyɛla ŋuni zaŋ ŋuni yiɣijɛm tanpiɛlli tansabinli zaɣ'piɛlli gabitabini m pa o nyɔɣini ka tihi di nyɛ vari nya zaɣi vakahili bɛ o nyaaŋa.

Kabɔŋ nachimbi n nyɛ ban demdi suhu piɛli dema, ka gbubi ghana fulag nima, flag nim ŋɔ nyɛla di ba anahi kabi nin gbun kom nyɛ zaɣisabila, ka mɔri din nyɛ zaɣi vakahali, la be bi nyaaŋa,

Paɣsaribila mini naɣchimbila n nyɛ ban kuli be suhupiɛlli waa puuni hali ka paɣsaririli maa ti wɔrigi o naba m ba nachimbili ŋɔ ka nachimbili ŋɔ kuli be lari ni nachimbli ŋɔ gbaŋ nyɛla zaɣ sabinli ka paɣsaribili ŋɔ gbaŋ nyɛla zaɣ sabinli

Paɣisaribila n-nyɛ ŋun kuli gbubi zahim shɛba bela o nudirigu ni ka nyɛ zahim bihi ka so mi be o nuzaa ni ka nyɛ zahim karili ka o ningbun’gbaŋ zaɣ’sabinli.

Niriba ŋɔ nyɛla ban kuli kpɛn-muɣi ziliji ka shɛba kuli za zuɣusaa ka sbɛba mii n-kuli nyɛ ban ʒi di nyee zuɣu ka bɛ kuli mehanli ka shɛba mii ʒi nangbankpaŋa n lihiri ba ka bɛ kuli gahiri bala nyuhi

Bi'puɣinsi n-nyɛ ban paɣiri ŋmana ka bi'kurili sani maa nyɛ ŋun so mukur'chichɛriga ka bila sani maa gbubi duɣu ka piri namda ʒeɣu.

Shikuri bihi n bɔŋɔ ka anashaara ta bi bi ma shim tamya n ti pahi din mŋamsiri takara nima zaɣi ʒɛɣu n nyɛli n npa teebuli zuɣu nipen ni kopu piɛ!li

Matuuka yiɣirigu n-nyɛ din zaya ka nyɛ zaɣ' piɛlli ka siliminsi mini gbansabila gbubi bɛ baajinima chani ni bɛ ti kpe li.

Paɣaba n nyɛ bin chana ka yino ʒiri dari ka yino ʒiri vari ka kpukpal tia din vari nyɛ vakaɣili la kuli sansaya n ti pahi loori piɛlli ni loori sabinli

Paɣ'sara ayi n-nyɛ ban zaya ŋɔ ka yino gbubi paɣ'paɣiri mia ka sitira di ba ata m-paɣi pa mii maa zuɣu ka niriba ata n Ʒe buɣati gbuni tia shɛli nyɛ din vari nyɛ vakahili la Ʒe bɛ nyaaŋa

Paɣa mini doo n-nyɛ ban wari suhupiɛlli waa ŋɔ ka paɣa maa yɛla niŋgo kɔligu ka doo ŋɔ yɛ niŋgo kɔligu piri nu'che kɔligu bɛ mii bɛ piri namdanima ka silimiin'paɣa nyɛ ŋun bɛ nyaaŋa ka yɛ niŋgo kɔligu.

Paɣa ninkurigu n-nyɛ ŋun ʒe adaka gbuni ka zaŋ o nu'dirigu m-mali vootibu gbaŋ mali n-niŋda ka adaka piɛlli beni zaa ni sheli polo vootiri la n-ʒen m-baɣu ka niriba nyɛ ban ʒen ʒeya n-ŋmaari gbaŋ bihi n-tiri niriba.

Nachimba mini paɣa sara n laɣim n ʒeya ka kuli niŋ suhupiɛli kaa nachimba maa shɛb yela singileeti nima ka paɣa sara ŋɔ mi gba shɛb n so ginjam sabila

karimba n ʒɛya ka di nyɛla o zala dikpinpiɛlli gbini ka o wuhiri o Karim bihi karimbihi maa mii puuni paɣaba beni ka dobba gba beni

Paɣaba n-nyɛ ban bɛ shinkaafa bahi ni paɣ'sara mini ninkura n-nyɛba a yi lihi ŋun bɛ tuuli ŋɔ yɛla liiga chichɛriga ka niɣilimbuɣim poli waɣila la n-nyɛ din za bɛ nyaaŋa

Yiŋ ka paɣasara mini nachimba ni bihi n-kuli be kom puuni duɣira ka yili din nye yilli titali ka di taɣi bu nya zaɣ'ʒeɣu ka di colour nyɛ zaɣ'dozim ka ku pe gili ba.

paɣa sara n nyɛ ban kuli dɛmdi bɛ diɛma kaa zaŋ nyigo koriti n ye n ye bɛ nyingolinika bɛ ningbun kom nyɛ zaɣa sabila kaa bɛ naan niŋ zaɣa piɛla piɛla n tɔ n tɔ bɛ ningbun gbaŋ

kambonaa n-nyɛ ŋun zaya ka gbubi koliba o nu'dirigu ni koliba maa nyɛla zaɣ'vakahili ka muɣi laa kuli niŋ suhupiɛlli ka yɛ liiga piɛla zaya ka mma so ŋun gbubi yo dirigu yo dirigu maa shɛli zuɣu nyɛla zaɣ'dozim ka shɛli mii nyɛ zaɣ'piɛlli

Bi puɣinsi mini bidibisi n kuli niŋ suhupiɛli n ʒia n diɛmda kaa tihi kuli nyɛ din konkon giliba ka tihi din vari nyɛla zaɣa vakahili ka tooni dan nyɛ ŋun zaŋ namdili n leegi anfooni ŋmaara ka bɛ kuli be lari puuni

Paɣisara mini paɣikpamba n-nyɛ ban ʒia ka yino nyɛla ŋun ye sutur' ʒiɛɣu ka pili zupil' kpulli ka nyaɣi baaji ka yino zaŋ chinchini piɛlli n-kpabi bia ka ʒi adiiku.

Chinchina kohigu ni paɣa n doya ka la ni suhu piɛlli paɣa maa ningbun kom nyɛla zaɣisabinli ka o zabiri gba nye zaɣ'sabinli o nyina ku piɛlli la paratete ku o ni zaa ka gbubi ni che baŋ zaɣ'sabinli.

Gamɔ n nyɛ din niŋ ka loori shɛŋa nyɛ din wurim ka kuriti shɛbi shɛbi din na nyɛ din ʒi di nabaa ayi zuɣu ka chana ka pili taapooli ku dun doya ka niribi ayi ʒɛ dinni

To nachimbili mini paɣa sara n nyɛ ban kuli be duu ŋɔ n luhiri alizama nachimbili yino nyɛla ŋun kpa ninkpari piɛla ka o nin gbun kom nyɛ zaɣa ʒee ka o ye suturi sabinli duu maani gban kala nyɛla zaɣa piɛli

Daa bi n-nyɛ ban Ʒi bɛ da'guya gbuni da'gu shɛŋa beni kohiri n-nyɛ kamantoonsi, kabeigi ni karooti n-ti pahi da'gu maŋa be bɛla takawiya puuni daa bi'paɣa n-nyɛ ŋun zaya ka yɛ sitir'Ʒehi ŋɔ

paɣa mini o bia n nyɛ ban niŋ suhupiɛli o bihi niŋ suhipiɛli ka bɛ kuli lara ka nachimbili so nyɛ ŋun ye suturi ʒeɣu ni zipili ʒeɣu ka kuli ʒi nyaagi maa ka o ningbun kom nyɛ zaɣi sabinli